Amma'no amma'note yaa mayyaate amma'note yaa maaho kaa'litanno amma'no mayi horo uyitanno amma'noyiwiinni afi'neemmoti horo maati

Hodhishshanna. Hodhishshanna yaa mayyaate? Hodhishshaho yaa maaho kaa'lannoho? Hodhishshaho yineemmohu hiikkonneeti? Hodhishshu manchi beettira kaa'lo afirino?

Safote latisha. Safote latishi lowo geesha hasiisanno safote latishi maati yinummoha ikkiro safote latishi manichi beettira kaimaho woyi hasiisano yine hendannirichoot safote latishi lowo geesha hasiisanno

Hijaara. Hijaara yaa mayyaate? Hijaaru manchi beettira maaho kaa'lanno? Hijaaruwiinni afi'neemmo horo maati? Hijaaraho horo noosi? Hijaaraho yaa mayyaate? Hijaaruyiwiinni maa afi'neemmo?

Kalaqonna qooxeessa. Kalaqunna qooxeessu horo afirino? Kalaqunna qooxeessuyiwiinni mayi horo afi'neemmo? Kalaqonna qooxeessu manchi beettira horo afirino? Kalaqonna qooxeessaho yaa mayyaate?

Daddalo. Daddaloho yineemohu maati? Daddaloho yaa mayyaate? Daddalo mamiini afi'nani? Daddalunit horosi maati? Daddalu manichi beetira mayi horo afirino?

Hodhishshanna hodhishanna yineemmori hiikkuriiti? Hodhishshu manchi beettira mayi horo afirino? Hodhishshuyiti horosi maati? Hodhishsha mama afi'neemmo?

Afantino gashshaanonna annuwu lowo geeshsha gobbankera hasiissanno. Afantino gashshaano heedheenna gobba digawajantanno. Afantino gashshaanonna annuwu gobbate hasiissanno.

Roso, rosu manchi beettira lowo geeshsha kaa'lo afirini. Rosuyiwiinni afi'neemmoti egenno lowote. Rosu manchu beettira heeshshote. Rosuyiwiinni lowo buicho afi'neemmo. Rosu hexxote.

Hara daa"attonna darama hara daa"attonna darama yinannihu mitte daga wole dagawa higge mitte daga agurte ka'eenti wolewa harate yinanniha hara daa"attonna daramate yine woshshinanni

hara daa"attonna darama yaa mitte daga wole dagawa higge harate yaate hara daa''attonna darama yaa mitte daga wole dagawa higge hara yaa daa''attonna daramate yinanni.

Seesa, seesaho yaa mayyaate? seesu maaho kaa'lannonke? seesu manchi beettira horo aanno yine hedate seesaho yineemmohu hiikkonneeti? seesu maaho kaa'lanno?

supirimaarikeetete mirite wolewa hoongoommoricho hakko hakiicho mare ka' ne afirate kaa'litanonketta supiri maariketetemiriteetti yine woshinanni supiri maarikeetete mirite lowo geeshsha kaa'lo uutanonkete

Egenshiishsha egenshshiishshaho yaa mayyaate egenshshiishshu mamiinni afi'nanniho egenshshiishshu manchi beettira horo afirino egenshiishshaho yineemmohu mama afi'neemmoho egenshiishshaho horo noosi?

Seesa seesa yineemohu mitto richo biifinse ka'neeniti seesiinose leelishsha woyi bushe nooha haa'ne bifinisse woyi seesinise leelishate yaa dandiinanni seesaho yineemohu koneeti

Maashinubba yaa mayyaate? Maashinubba may horo uytannonke? mashinubbayawi afi'neemmo horo hitteeti? mashinubba manchi beettira maaho kaa'litanno? maashinubbate horo noose?

Minenna gallanni mine, minenna gallanni minira baadoshu noosi, minenna gallanni mine mamini afi'nanni ,minenna gallanni mine yaa mayate, minunna gallanni mini maaho ka'lanonke.

Koatte yaa mayate ,koatte maaho kaa'littano ,koattewinni maayi horo afi'neemmo ,koatte maaho kaa'littanonke ,koattete horose maati?

Koatte, koatte lowo geeshsha hasiisanonkete ,koatte bayichuni bayicho milli yaate kawinni ka"a haramate ,lekkanke gawajanoricho agarate kaa'littanonkete, koattete yineemmoti qoduni woyi lezereteni loonsonite ikkanna qoduninke woyi lekkake gawajo lowo geeshsha agartano

sagale sagale yaa mayyaate sagaletewiinni mayi horo afi'neemmo sagalete yaa mayyaate sagale manchi beettira mayi horo uyitanno? sagalewiinni afi'neemmoti horo hiittenneeti

Seesa seesaho yaa mayyate seesu manchi beettira maaho hasiisanno seesu maati seesu aannonke horo no yite hedatta?

Borrote uduune, borrote uduuni maaho kaa'lano? Borrote uduuni wiini maa adhinanni, borrote uduuni yaa mayate ,borrote uduuni mama afi'nanniho, borrote uduuni maati?

Egenshiishsha egenshiishshaho yineemmohu mitto coye xawisate kaa'lannonkeha egenshiishshaho yine woshshinanni egenshiishshu horo afirinoho egenshiishshaho noo horo lowote yine hendanni egenshiishshuyiwiinni horo afi'neemmo

Mini uduunne mini uduunne yaa mayyaate mini uduunne mamiicho afi'neemmo mini uduunni hoogiro manchi beetti heera dandaanno mini uduunniti horosi maati mini uduunni manchi beettira kaa'lanno yite hedatta

Mini uduune mini uduunni manichi beetira lowo geesha hasiisannoho mini uduune yineemohu manichi beetira horo aanoho mini uduunni hoogiro mininke dibiifanno mini uduunni lowo geesha hasiisannoho

Mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yineemmori baxxitanno mininna biirote uduunnicho mama anfanni mininna biirote uduunnicho yaa mayyaate

Hijaara hijaara yaa mayyaate? Hijaaru maati? Hijaaru manchi beettira maaho kaa'lanno? Hijaaraho yineemmo woyiite maayi horo afirinoho ? Hijaaru manchi beettira horo aannoho?

Daganna maate, daganna maate manchi beeettira lowo geeshsha kaa'litanno daga maatete maate dagate uurre halama hasiissanno, daga yaa maatete qole kaeno mini dagaati.

Babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnichi maati babbaxxino dani uduunnichi horo aanno babbaxxino dani uduunnicho mama afi'nanni babbaxxino dani uduunnicho yineemmori aye'ooti hiikkuriiti

Bunu minenna sagalete mine ,bunu minenna sagalete mine maa afi'neemmo, bunu mine maa afi'neemmo, sagalete, bunu mine mayi horo afi'neemmo, sagalete mine afi'neemmo horo maati ?

Muro, muro manchi beettira babbxino daninni horo uuyiitanno. murotewiinni afi'neemmo horo lowote muro manchi beettira kaa'litannoti kaa'loshshise lowoho.

godo'le godo'le baattonkera woyi Sidaamu daga giddo babbaxitino dani godo'le no. tini godo'le manchi beettira horo uuyiitanno lowo geeshsha kaa'lotanno.

Owaantete yaa Mayyaate? owaante manchi beettira kaa'litanno owaante mayi horo afidhino? owaantewiinni horo afi'neemo yite hedatto? owaantewiinni horo afi'neemo yite hedatta?

owaante, owaante yaa mayyaate? owaantetewiinni may horo afi'neemmo? owaantete yineemmori hiikkuriti? owaantete horo noosi yite hedatto woy hedatta?

Agatto yaa mayate, agattote yinneemmori hiikkuriti, agattotewinni horo afi'nanni, agatto manchi beettira maayi horo afidhino yte hedatto woyi mayi horo uyittano yte hedatta ?

Hijaaru lowo geeshsha biifinse seessinse loonsoonniha kinchunni biifinse loonsoonniha mine ikkanna ijaaru manchi beettira lowo geeshsha hasiissannona galate ikkanno yine hendanni mineeti

Muro horo uuyittanonke daafira muro lowo geeshsha agara hasiisano ,murotewinni horo affi'neemmo garinni muroteno horo aa hasiisanonke, muro heeshshote

hijaaru maati? hijaaraho yineemmohu maati? hijaaru maaho kaa'lanno? hijaara maaho horonsi'neemmo? hijaaraho horo noosi?

Muronna laalo muronna laalo yaa mayyaate? Muronna laalo horo uyiitanno? Muronna laalotewi afi'neemmoti horo maati? Muro maayi horo uyiitannonke?

Muziiqa ,muziiqu manchi beettira mayi horo afirino, muziiqaho yaa mayate, muziiqu manchi beettira maaho kaa'lano, muziiqaho isi horo noosi ?

koatte koattete yaa mayyaate koattete yineemmohu maaho kaa'lannonke koatte marichira kaallanno yite hedatto koatte manchi beettira horo aanno yite hadatta?

Seensille seensille yaa mayyaate seensillu maaho kaa'lanno seensilleho horo maati seenslluwiinni maa afi'nanni seensillu manchi beettira maaho kaa'lannonke seensille yaa mayyaate

Godo'le godo'le duuchu daniti no sidaamu daga giddo duuchu dani godo'le heedhanna qolleete godo'leeti yinannitino no babbaxxitino dani godo'le heedhanno tenne godo'le godo'linannihu qolleete godo'le gannahooti tini godo'le lowo hasiissanno

Sumuda sumudaho yaa Mayyaate? Sumudaho horo noosi? Sumudanniti horosi maati? Sumudu manichi beetira maaho kaa'lano? sumudaho yaa Mayyaate?